Ow'amagye ayambadde engoye ez'ebibomboola ng'asibyeko emmundu n'enkofiira ye. Ayimiridde emabega w'emmotoka okuli n'abasirikale.

Omusajja alina ebirevu mu nfaanana, ayambadde essaati nzirugavu kw'ossa n'omukono gwe emikono gye gyonna egiriko obukomo obw'enjawulo. Akutte ekipande ekiriko bendera eriko kkala eya kiragala, enjeru n'ebigambo ebiwandiikiddwa mu kkala y'ekitaka.

Omwana omuto mu ndabika, ng'ayambadde empale nnyimpi, akutte akatambaala akaliko amazzi, wansi waliwo ebbaafu mmyufu.

Abasajja abatudde ku mabbali nga bawanise emiti egikozesebwa mu kuvuba wabula ng'obudde enzikiza ekutte.

Eryato eddene eriri mu langi eya bbululu kw'ossa n'ekitundu ekimu ekiri mu langi emmyufu nga liri mu nnyanja, wabula nga lyetisseeko ebikebe eby'enjawulo bye baterekamu emigugu.

Enju eno eruddewo nnyo n'amabaati gaayo makadde. Baagizimbisa ttaka na mmuli, erina omugogo gumu oguli ku mulyango, amadinisa gaayo n'oluggi bya mbaawo, mu luggya baaniseewo emmwanyi ezikazeekazeemu n'embisi.

Enjuki mu langi eya kyenvu n'amagulu amaddugavu, ng'esemberera ddala ekimuli ekya kyenvu mu ndabika wamu n'obu n'obuddugavu.

Omukyala omuzungu ng'agalamidde atunudde waggulu wabula olubuto lwe bamutaddeko ekyuma ki kalimagezi.

Obubanda obuyitirivu bwe batundiramu ebintu buli mu katale akajjuddemu abantu abangi, nga waggulu waabwo baateekayo manvuuli ennene ate awalala baakomererawo na bitundubaali.

Abalunnyanja abambadde ebimyufu mu kaato aka langi ya kyenvu nga bali mu kusala amayengo ag'ennyanja.

Ekibangirizi kino kisimbiddwamu emmotoka ezifaanagana mu ndabika ate nga za kika kye kimu. Mu mabbali waazo waliwo oluguudo oluyitibwamu abantu wabula ate waliwo n'abaziyitamu mu makkati.

Obutebe obukole okuva mu miti nga bupa buteereddwa ku mabbali g'ekkubo nga ku kibangirizi waliyo obuyumba.

Ekyuma ekyakolebwa Bamagulumeeru nga kiri mu makkati g'ennyanja era nga kizingiddwako akaguwa ak'ekikobe.